Waa supermarket waxaa yaalo caagada ku jiraan caano booro

Waa saxan cadaan waxaa ku jira bariis iyo qudaar

Waa sakaalo midabkoodu yihiin buluug guduud

Meeshaan waxaa ka muuqdo wiilal sadax ah